Lino zzike. Liri wano lituddemu, liwummuddemu liraga nti linakuwavu, oba njala eriruma? Oba lirowooza ki? Naye nga kkulu kubanga liraga n'emimwa gyennyini giraga nti mikulu ne ffeesi eraga nti nkulu era nga liri wamo linakuwavu.

Buno butebe obw'ekibbo era nga baabukoze ne babusiiga langi ez'enjawulo. Kuliko n'obutandaalo bwe tuterekamu ebintu, ng'era n'obutandaalo buno baabusiize mu langi ey'enjawulo era nga buli wano bulaga nti buli ku katale. Kano katale ka butebe na butandaalo.

Lino zzike litudde mu miti era nga likutte ku ku mumwa ekiraga nti lirabika lirina kye lirowooza era liri mu kibira litudde ng'ekibira we liri ebikoola birabika bulungi ekiraga nti ebikoola bino si bya musana wabula bya nkuba.

Ono muntu ng'addidde ekibatu kye n'akiteekamu empindi mu bibatu n'akwata empindi n'aziteeka mu kibatu kye era wano waliwo n'abaana abamuliraanye wano abali mu kulaba empindi ezo; b'ali mu kuziraga.

Mu kifaananyi kino, ndaba amazzi, ng'amazzi gajja gaseeyeeya era amabbali g'amazzi ago oba amazzi gano gaakola enkonko. Mu nkonko mu nkonko omwo mulimu amazzi agajja gabuna buli wamu. Wabula waggulu w'amazzi ago emabbali n'emabbali waliyo ensozi eziriko emiti egy'enjawulo era ng'emiti gino ginyirira bulungi, girabika bulungi nnyo.

Ekifaananyi kino ndaba abaami babiri ng'omu ali ku nkasi ali mu nkasi ali mu kkuba nkasi omulala ayimiridde akutte akatimba asuulayo eri mu nnyanja bw'asikayo ebyennyanja bali mu mazzi bali mu nnyanja wakati.

Mu kifaananyi kino mulimu mulimu amazzi, mulimu ekiwonvu, ng'ekiwonvu kino, amazzi gaviira ddala eri waggulu nga gajja gakulukuta nga gajja eno mu kiwonvu, era waggulu w'ekiwonvu eyo waliwo waliyo akasozisozi. Akasozi ako kaliko emiti egy'enjawulo era mu buvanjuba waliyo n'ebire; ebire ebyeru n'ebya bbululu.

Mu kifaananyi kino mulimu amayumba ag'enjawulo, amayumba gawerako, bali mu katale. Mulimu bantu ab'enjawulo, buli muntu akola omulimu gwe, mulimu abatunda engoye, mulimu abatunda ensawo, mulimu ababboodabooda bali mu kusaabaza basaabaze, ababbooda-bugaali nabo mwebali n'emmotoka ez'enjawulo ng'era zitambula, ziri ku kkubo ziraga nti zirina gye ziraga.

Mu kifaananyi kino mulimu ente ez'enjawulo, ng'era ente zino mulimu ente mulimu enzirugavu, mulimu ez'ebibomboola, mulimu n'ente emmyufu. Era ente zino ziyina amayembe mawanvu nga manene. Ziri mu kulya muddo, ziri ku ttale zirya muddo.

Ekifaananyi kino kitulaga abantu abali mu kufumbira ku kyoto, ng'entamu zino ziddugala era nga zaaguba. Kyokka ng'ate bafumbira mu ffumbiro ery'ettaka eririmu n'ebitulituli eryazimbibwa nga likozesebwa emiti oba empagi.

Ekifaananyi kino ndaba abaana ab'obuwala ooo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bazze ku luzzi era bamaze ossena amazzi bagatisse kulu bagatisse ku magaali gaabwe eggaali emu ekyebase wansi omwana ono omwana omu tannaba gite tannaba kuteeka kidomola kye ku luzzi ekiraga nti bamaze okusena amazzi bagenda waka.

Mu kifaananyi kino omu ndaba omugga nga gutwala amazzi. Gugaggya ebule n'ebweya nga guga gugakuluggusa gugatwala. Kyokka ate eri waliyo ebire mu bbanga, ebire ebyeru n'ebya bbulu omukwafukwafu kyokka ate era amabbali go go amabbali waaliyo emiti oba ekibira ku mabbali g'amazzi ago.

Wano waliwo amaato abiri nga waliwo n'ekiti. Ekiti bakisibyemu olujegere era basibyeko n'amaato gano. Amaato gano gatuddeko mu mazzi amatonotono era ku kkono kuliko omuddo ogulabika obulungi ennyo

Omwana nga muto ng'ali mu kuvuga kipiira era ng'akivugira mu muddo wabula ate nga musanyufu bya nsusso era omuddo guno oguliwo wano gulabika bulungi ekiraga nti gwa nkuba. Kyokka ate eri nnengerayo ennyumba gye baazimbisa omusenyu ne bbulooka.

Mu kifaananyi kino mulimu entebe ez'enjawulo era nga ziri mu kkala ennungi ddala ezirabika obulungi. Emabega waazo waliyo omuddo kyokka ng'ate zitudde ku mayinja ge baasiba obulungi.

Mu kifaananyi kino ndabamu abayizi abasomi nga bambadde sitookisi ezifaanagana, sitookisi mmyufu n'engatto ez'enjawulo, nga waliwo n'entebe gye beesigamyeko.

Ezzike nga lyebaseemu, ekiraga nti liri mu mirembe gyalyo, kyokka nga lyebase mu muddo ogulabika obulungi era nga liraga nti si kkulu nnyo kubanga ebyoya byalyo byonna bikyali bulungi ku mubiri, tebinnaba kumaanyuukako bulungi.

Ekifaananyi kino mulimu amanda ge bapakidde obulungi; ensawo eziwerako nga bazipakidde bulungi. Ate waliwo n'olusennyente olusigaddewo wansi. Mu mabbali eri waliyo omuddo ogulabika obulungi, ate era waliwo n'engoye ze baanise ku miti oba ku sseŋŋenge.

Mu kifaananyi kino ndaba enjovu eyakula n'ewola nnene bulungi enkanuulidde amaaso, era ng'eri mu nsiko eri mabega w'obuti, eri mabega w'obuti.

Bano balambuzi era Bazungu. Balaga nti bava kulambula nsolo era bali mu nsi ba ba bali eno balaga bali mu nsiko, bali aba bali abalambuzi bana, bo bonna bonna baweese ensawo mu migongo gyabwe ate era omulala aweese akasawo mu maaso akamyufu nga kaliko n'ebiddugavu, kuliko n'akaana akato akabavaako emabega nga kakutte akaveera.

Luno luguudo era emmotoka zitambula. Buli mmotoka etambula edda gye etambula egenda wa egenda edda waayo, kyokka mulimu n'abantu ab'enjawulo nga basala oluguudo era waliwo no n'ebizimbe eby'enjawulo ebiri Emabbali g'enguudo.

Mu kifaananyi kino mu kifaananyi kino mulimu envubu nga nnyingi. Ziri mu mazzi, ziri omwo naye nga zitunudde eno gye ndi. Ziri mu mazzi, amazzi mangi.

Ekiyumba kye baazimbisa emiti ate ne bakiseresa amabaati nga makadde, amabaati gakaddiyekaddiye kyokka ate eri waliyo olusuku olulabika obulungi ennyo era olulabika nti lukyali luto terunnaba kukanduka. Ennyumba nayo nnungi eri emabega w'ekiyumba kino era ng'erabika bulungi nnyo naye nga tebannaba kugiddaabiriza bulungi kubeera ng'etuukana n'omutindo.

Mu kifaananyi kino mulimu omwana ow'obuwala ali mu kutambula ng'atunda ennyaanya era ennyaanya zino azitadde mu kibbo nga zisibiddwa mu buveera era waliwo akaveera akamu ak'ennyaanya k'awanise waggulu; waggulu n'omukono. Era omukono gwe omulala akutte ssente ak'enkumi akapapula ak'enkumi ebbiri.

Mu kifaananyi kino mulimu ebizimbe eby'enjawulo ng'era ebizimbe bino biyina emyaliriro egy'enjawulo, ng'era mu kifaananyi kino waliwo emmotoka ze batadde waggulu we w'ekizimbe nga ziri eyo zitudde waggulu. Kyokka ate ne wansi waliyo emmotoka eziri awo eziwummudde nga tezitambula. Mulimu n'ebizimbe ebimu nga si bya myaliriro, ng'ekimu kirina langi eya bbulu omukwafu n'emiti nagyo mwegiri egy'enjawulo.

Mu kifaananyi kino mulimu ndaba olusaalu olw'enjawulo ng'ekitundu kino kiraga nti omusana gwakayo nnyo nnyo nnyo era omuddo teri, omuddo gwayo gwonna gwakala, ensozi ezirinaanyeewo zonna zonna ebintu byakwo byonna tebyeyagaza, bikalu. Mulimu ensozi ez'enjawulo ate mulimu n'ebikko eby'enjawulo.

Ekifaananyi kino kiraga nti nnyumba, ennyumba eno eriko langi eya kiragala ow'amazzi n'enzigi, ng'enzigi zisiigiddwako langi mmyufu era waliwo ekipande wano ekiraga nti lino ddwaliro. Ekipande kino kiriko wano ewalaga wano nti ddwaliro era ekiraga nti ennyumba eno ddwaliro. Kuliko n'akadomola wabweu akabeera ew'abasawo awalaga nti wano bw'otuuka onaaba engalo.

Kino kinyonyi. Kano akanyonyi kayimiridde ku kiswa era ng'ekiswa kirimu ebitulituli, emabbali g'ekiswa waliwo obutititi obw'enjawulo, omuddo ogw'enjawulo era ng'akanyonyi kano kali mu langi bbiri: langi eya bbulu ne langi emmyufu, ng'omumwa muddugavu era omumwa musongovu.

Mu kifaananyi kino mulimu essanja, ng'essanja lino lye lisooseewo wansi ne bayiwako ennyaanya nga era ennyaanya zino mulimu ento n'ezengedde. Ezengedde ziri mu langi mmyufu, ento ziri mu langi ya kiragala.

Mu kifaananyi kino mulimu abaana ab'enjawulo, nga mulimu abaana abawala n'ab'obulenzi. Era abaana bano kuliko abamu abaasaze obuwalaata oba obubumba, kuliko obwana buno nga bufukamidde wansi, obulala nga buyimiridde. Mulimu akamu akambadde ttangira, ng'era wali busanyufu nnyo nnyo nnyo, waliwo akamu akakutte akacupa nga kakatadde ku mumwa, n'obulala bukoze obukolomooni nga kano akambadde kyenvu.

Ekifaananyi kino kira, ekifaananyi kino kirimu empologoma nga y'amagulu asatu ng'okugulu okumu kulaga nti tekulina kwavaako oba baakutemako, kyokka nga ate etunudde eno nga nnyiivu nnyo era eri mu nsiko omuddo gw'erimu nga tegunyirira nnyo wabula musiiwuukirivu.

Mu kifaananyi kino, bano bayimbi. Abayimbi bano bambadde embugo, abakyala bambadde embugo za sikaati ne bulawuzi zaakwo, abaami bambadde empale ez'embugo n'essaati ez'embugo, abalala beesibye ebisenso mu kiwato, abalala embugo bazeesibye ku mitwe, abalala beesibye amaliba ku mitwe n'abamu beesibye ebisenso ku mutwe era bali mu kkuba ngalo n'abalala bali mu kukuba ŋŋoma.